Gazety iray eto Madagasikara ny sabotsy telo aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo. Manana ny lohahevitra lehibe milaza fa ny orinasa Jiro sy Rano eto Madagasikara dia manasazy ireo olona izay tara amin'ny fandoavana ny jiro.